eeranchcha hillanchchatti medhdhido hilla mishshatta haganikka mesqelette, shaatenne dumma dumma urqqa mishatti beettosona hagekka issi biittaa woga qoncissanaw dandayessi.

Aaho mehiya bayzziyonne shammiyo sohoy cora asaan yaaranne haara un''etti uttiis. Daro miizzatikka woykko meheti etu giddon de'oosona.

Aaho lo;;o puulatida keetta giddon asay uttanaw maaddiya wombbarati de'oosona. etunkka coraa attumanne maccaa asati issippe shiiqi uttidoosona. issi isssi asati bantta qooriyaan wolaytta wogaa qonccissiyaa shaashshiyaa duge yedi uttidoosona.

issi aaho keetta giddoni dumma dumma asati beettosona etta gidonikka potolikka kaaletiya huuphe gadawatikka de'ossona.

Aaho salo meray de'iyoo woraqataa bollani aakki uttida malaatay de'ees ha malaatta bolaan wolaytta soodo ambbaa aysuwaa yageesi gidduwaanikka qassi bollappe wodhhiyaa soossuwaa misilee de'eesi qassi wolaytta banddiraykka de'eesi

Aaho nzannaqanawu maaddiyaa zannaqaa miishshati deiyoo keetta garssaani naa'u yelaga naati beettoosona ha keettawukka penggee shayetti dooyetti uttis.

Cora attumanne macca naati issippe shiiqidi baggay shuchcha ehiiyoogan biittaa tookiyoogan woykko bookiyoogan yaaranne haara issippe shiiqidi maadetoosona ettika amano keettaasa.

Puulatidi gigida zo'oba bollani yelaga na'aay ba huuphiya duge yedidi ufayttidika beetees. Appe qassi haddirssa baggaara woze dichcha didi gaga muzikees magiyno samuela giyagee xaafeti uttiis.

addussa aaho keettay goddaykka bootta merani tiyeti uttiisi xade bagaykka maatta merani tiyettiisi appe sinttanikka xaacetine cora maccane attuma asati eqidossona.

puula miishshatuppe issuwa gigida attuma naatikka issitoo issitoo macca naati bantta menttereshshaa puulayyanw tiyiyyo lippistikke issi maata mera maayyida hiixetida uttida sohuwaan beettees.

ogiyaa miyye baggara de'iyaa dirssa bollan kaamiyaa laaggiyaagetussi seeraa tamarissiyaa misileti misiletti uttidoosona; I de'iyoo giddo sohuwan qassi maata meray diyo puute dicci uttiis

ussuppun siinetti a wottiyo buquran issippe shiiqidi uttidoosona. etuppekka haga tukkiya uyyiyo wode ekkidi uyyanaw woykko garssara tookki kaafanaw maadiya buquraykka qassi de'ees. eti de'iyoosan sintta baggara jabanay beettees.

Naa'u paaramuseti issippe shiqqidi issisan uttidosona. Etika ushshasi miishshoy gam'ana mala maaddosona. Eta miiyeka miiyo katta sahinetun shiqqi uttiis.

Aaho lo'iyaa heregaape oosetida buquraa garssani dumma dumma puulaa naagiyo buqurata wottiyo sohuwa. Buquraatikka a giddon de'osona. Dumma dumma saatetine lo'issiyo woykko puulaayiyobati de'osona. A sinttanikka shammanawu yidaa naa'a tohoy beettes.

Aaho keettaa goday curqaappe puulatidi uttis. ha curqaa bolani ciishatinne dumma dumma birataappe oosetidabati de'oosona.

aaho puulati uttidda keetta giddon attumanne macca asati beettoosona. ha sintta baggara issi maccassiya katta miyo oyddiya bollan ba kushiyaa zemppissada miccaydda uttasu.

aahonne addussa do'o maxaafa. a bollankka xaafetida xuufe amaratto doona doona birshsheta tamarretu maxaafa heezantta kifiliyaa yaages. garssa baggarakka tohossa dere derettetanne asatu dalgga manttiyaane kawo tikirtte biiruwa yaagees.

shaara maayyi uttida saluwappe garssa baggara aaho lo''iyaa dembban poroqqo miizzati heezzati miide de'oosona. eta hemmiyaa aawaykka etuppe giduwan eqqiis.

wogga addussa xoqqasohuwappe soosoy puuttuwaa malatiyaage duge simmidi googees. ha a sinttan qassi wogga yelaga na'ay naa''u kushsiyaa baaga aassi denttidi qassi haata giddo denttid xeelide de'ees.

aaho xompetuuninne dumma dummabatun lo'i uttida keetta gidoni, maccanne atuma naati issoy issuwakko shiiqidi kataa miidi de'oosona, etikka issoy issuwakko shiiqi uttidosona.

Cora macca asati issippe shiqqidi lokkoma giddon de'iya sharafaa qoriiddi de'oosona daguwan. Etikka de'iyo sohuwa miyye baggaara mehetinne dumma dumma maata meray de'iyo mittati beettoosona.

Gaachchaama kaalletiyaa aawaa. ikka oyddiyaan uttidi ba naa"u kuushiyaa oyddiyaa bollan zemppisidi haa siimmi xeellidi uttiis. i uttidoosappe sintta baggaara takele taaddesee adaapiree geettetiyaagaa.

Aaho wogakeettaa giddon de'iyaa oyddiyaa boollan oyqqanawu injjettida adussa xam'ay de'iyoo qarkkaappe oosetidda zhanxxillay godaa bollaan zemppi uttiis.

ogiyaappe miyaani aaho puulattida pengee beettesi ha penggiyaappe so bagaara dumma dumma adussa maata meray diyoo puuteti sohuwaa puulay uttidosona giddoonikka dumma dumma keettati beettoosona.

Misiliya oduwaara gatti aattiya heregaa giddooni gita gachchaama aaway ba oduwa woykko ba kiitaa ba cengursaa xoqqu oottiya buquraan aattiiddi de'ees. Appekka ushachcha baggaara Toophphiya banddiray de'ees.

naa"u polotikka oosanchati cengurssa xoqqu otiya mishsha oyqidi eqqiossona etuppe issoy wolaytta wogaa maayuwa maayissi guyessarakka toophiyaa bandiraykka deessi.

issi aaho bazo misatiya awan telellida sohuwan so medosatuppe issota gidida miizzati beettoosona. Etuppe guye bagaara issi yelaga na"ay de"ees.

zal''iyaw giigida aaho sohuwan duuma dumma mitta ayfeti miyoogeeti de'oosona. etikka kaarotee, qaare, donoy, santtay muuzenne heganne hegaa malatiyaabati kummidoosona.

Aaho woraqatan bollan baggaara "biittiya xoossa bonchchuwan kumawusu" giiyaagee xuufee xaafetti uttiis. Garssa baggaarakkaa dumma dumma woossiyo keettaa hagazanchchatu misilee beettees.

Yelega na'ay injjeti giigi uttida oyddiya bollan uttidi ba huuphiyaa loyttisside de'ees; huuphiyaa loyttiyaage qassi huuphiyaa loyttiyo buqura oyqqidi ha huuphiyakka giigisside de'ees.

Injjeti uttida sohuwaan bambariya daattati eta ekki wottanawu woykko tucci wottanawu maaddiya buquraa giddoon issippe shiiqidi uttidosona. Etikka baggati qassi zo"o baggati maata mera.

Naa''u attumanne macca naati lo''iya maataa bollan de'iya shuchchaa bollan issipe shiiqidi uttidosona. Attuma naa'a qooriya bollanka wolaytta wogaa beesiya shashee de'ees. Eti naa''ay uttido shuuchcha miiyye baggaara qiiba gutta naa'iya beettawusu.

Gachchaama gita aawayi wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayidi ba kushiyan qassi cenggurssaa xoqqu oottiya buqurata oyiqqidi haa simmidi ba kiitaa woykko ba oduwa aattiidfi de"es.

Cora puulati gigi uttida urqqa miishshatupe issota gididi ettunika tamaa issiba oottanawu wottidi eettanawu woykko dummaba dummaba goettanawu maadetetees. So miishshatuppe issuwaa.

Aaho lo'iyaa puullati uttida eraa woomiyo maxaafa keettaa. Aanikka giduwan qassi dumma dumma eraa woomiyaa luxanchchati bantta oydiyan uttidi eraa woommiiddi de'oosona.

aduussa maata meray de"yo lo"iya delqqi delqqiya puuteti issippe shiqi uttidosona. Etikka qohiyaabay bochchenna mala naagettidi issisan shiiqidi utidosona.

Heezzu bantta wogaa mayuwa maayida machchaasati shuchchaa dooridi uttanawu injjetanaadan medhdhido oyidiyan uttidi bantta sintta baggaara duutti duutti wottido bonccuwa bantta kushiyan oyiqqidi xeellidi de'oosona.

Aaho puulati uttida diribay dumma dumna puupatun, ciishshatuninne dumma dumma buquratun keehippe puulati lo"i uttiis. Appekka sintta baggaara odiyaage qassi Beebi woykko qeeri na giyaaga, qeeri naassi qassi issi laytta gidiyooga qonccissees.

Aaho goshshai delqqi delqqiya maata meray diyo kattaa puutiyan maayi uttiis. ha puutiyaa woikko kattaa giddon issi maccaasiyaanne naa"u attuuma naati issippe shiiqidi giddon diya sharafaa qoroosona.

keettaa sinttan bolla baggara wogga xuufe kaqqeti uttiis; ha woraqqata bollankka xaafetidda xuufe yoo yoo gifaata gifaataw hashshu saro gattees yaagees; garssa baggara qassi awashshe miishsha qoraphiyoo kifilee giyaage dees a penggekka qassi mata meray diyo penggiyaa.

Adussanne aaho bootta maxaafa a bollankka xaafettida xuufee hisaabiyaa tamaaratu maxaafaa usuppuntta kifiliyaa yaagees. ha maxaafaukka bolla baggaara toophphiyaanne tohossa dalgga manttiyaa banddidai beettees.

Ispporttiya maayuwaa maayira yelaganay naa"u kushiyaa baagaa xoqquntatti denttidi ufayttiiddi haa simmidi eqqiis. appe guyye baggaara yaanne haa hemettiya asaa tohoiy beettees.

addussanne aaho maxaafa bollansintta baggara hisaabiya ichashshantta kifilyaa tamaretu maxaafa giyaage xaafeti uttiis, garssa baggara giigissidaageti tageleny tesfaye, mulunesh mesele, genbbero gebbo, qassi xeelidaageeti adanne bekkelle, tesfaye g/carkkooss getetoosona; bolla xeeran qassi toophiyanne tohossa toophiyaa banddiray beettees.

lo'iyaa xomppetuni giigida diriphay ciishatunine dumma dumma baani giigi uttisi assintarakka giduwani zo"o curqani hiixeti uttisi miyekka dumma dumma lo"iyabani giigi uttisi.

birataappe oosettida penggee de'iyo keettaa karen coraa oydeti beettoosona. ha oydetunkka cora asay issippe shiiqi uttidi tukkiyaanne qumaa miidi de'oosona. ikka kattatanne tukkiya uyiyo sohuwaa.

Adussanne aawo maxaafaa bollan maata keetta misilee beettees. ha maxaafaa bollankka qassi wolaytta wodiya qoodaanne ooratta layttaa bonchchiyo hanota yaagiyaagee xaafetti uttiis.

addussanne aaho mata mala puututeninne lo"iya addussa kaamiya ogiyaan daro cora luxanchchati issipp shiiqiidi tamaariddo bagga luxetta laytta bonchchide beettoosona

Aaho keettaa godaa bollan sirinttay kaqettidaagee beettees. sa'ankka qassi dumma dumma urqqaappe oosettida so miishshati beettoosona. hegeetikka shaatee misqqeleetinne hegan negaa milatiyaageeta.

yelagay ba ushachcha kushiyaan cenggurssay xoqqu oottiya buqura ba kushiyaan oyqqidihaddirssa kushiyaa ba kiisiya yediddi eqqiis; appe miyye baggara xurumbba punniyaaga punniddes de'ees

Gachchama polotikka aawaa Firiyaaw Alttaya; appe sintta baggara garssa baggan de'iyaa xuufe nuun taarikiyaan likketiyoy Wolaytta deriyaw bessido miyetetta keenana giyaage de'ees.

Issi aaho wolaytta keetta giddon wolaytta woga qonccissiya buqurati hegetikka misile, muuziqa qonccissiyageenne dumma dumma tooratinne dumma dumma muuziqa buqurati de'osona.

maatta meray de"iyo bambariya meray issippe shiqidi uttidossona ettikka katta ustidi maanawu maadessi.

Aaho maattan puulatti dembban oyddu dorssatti maatta miidde de'osonna he sohuwan harattikka de'osonna.

Lo"ida maataaninne a dussa puutetun lo"i uttida dembban heezzo asati de'oosona. etuppekka issi attumaagee ba oydiyan haa simmidi wolaytta wogaa maayuwaa maayi uttiis naa"u maccanaatikka assi miyyiyan de'oosona.

naa"u attuma toho kuwaassiya kassanchchati issoy issuwaappe wotti ekkanaw maatan puulattidanne lo"i uttida sohuwaan ka'idde de'oosona; etikkaa issoy issuwappe ekki efannawu baaxetidde de'oosona.

maccaasiyaa aaho goshshaa giddon de'iya puutetu giddon eqqada hokka uttada giddon de'iya sharafata maxaydda de'awusu hakka de'iyoosaappe guyye baggaara karetta haattaa duuqqiyo

aaho sohuwan puulatti giigi uttida malaata ha malaataa bollan de7iya xuufeekka wolqqai xoossaagaa lidiya wogaa qumaa moottaa' yaagees ha malaataassi giddo baggaarakka qumaa ekki miyo misilee woikko buqurati beettoosona

daro corra attuma assatu gidoni issi maccasiya ba kushshiyaa saluwaa dentada eqa uttasu etti de"iyossappe guyessara oratti giigisido urqaa maayi uttida keettay beettessi.

Aaho keettaa sa'aykka maatan laaletti uttiis keettay sawana mala cuway cuwattiiddi de'ees. ha keettaa giddon cora oyddeti beettoosona.

bootta merai de7iyo godaappe sintta baggaara injjeti uttida zo77o sohuwan xaramuusee bulla ushshaa oiqqidi uttiis. a doonaikka zo77o tuchchan qum77etti uttiis.

aaho puulatti uttida sohoy cora asan kumi uttis. ha kumida sohuwan qassi sintta baggaara naa"u macca asati wolaytta wogaa mayuwa mayidaageeti beettoosona. cora attuma asatikka etuppe haddirssa baggaara de'oosona.

injjettida sohuwan gomppai aaho gididiro sharai iixetti uttiis ha sharaa bollan baggan baggan shaaketti uttida naatirai ba ziriyan uttiis qassi ha sharaappe guyye baggaara asa gedee beettees

woalaytta oduwaa talbainiyani kiitaa aatidi deesi ikka wogaa maayuwa maayi uttisi aappe guyessarakka hasu saro yeta yaagiyaa xuufekka beettessi.

aaho sohoykka dumma dumma puutetun puulatti uttidaagaa ha sohuwankka gidduwan gidduwan ziiriyan issippe shiiqida bootta keettati beettoosona a qorqqoroikka zo''ota

Ogee lo'iyaa maatan puulattidaga, a miyekka muuziya lo''i puulatti uttiis, muuzeekka lo"iya maata meray de'yoo yeechchara de'ees.

yelaga na'ay maatan puulatti uttida dembban guchchugi uttidi haahuwan xoqqaappe ziqqa goggiyaa soossuwaa xeelliidi de'ees a miyyeekka adussa maata meray diyo puutetun puulatti uttiis

aaho keettaa godaa zemppi uttida dumma guuttaappe biidi woggaa gakkanawu de'iya dumma dumma meran oosettida bashee beettees qassi appe ha baggaara dumma dumma urqqaappe oosettida buqurati de'oosona

aaho kaamiya ogiyan naa77u kaameti beettoosona etuurakka issi biskkileetee eqqi uttiis ha kaamiya ogiyaappe miiyyiyaara asati yaa nehaanne emettoosona

Karetta puulatti uttida biittaa bollan a dussanne daai uttida mittaa puutee beettees. a bonccoikka a dussa maata merai de'iyoogaa ikka yaanne haa simmi daayi uttiis.

issi oggiyaa miiyyiyan qorqqoruwaappe oosettida dirssay dees ha dirssaa bollankka aaho woraqqatay dees ha woraqataa bollan toophphiya kumetta wonggelaa ammaniyaageetu woossiyo keettaa wolaytta sooddo yumbbareshshiyaa heeraagaa yaagees

Xeellin lo'iya karettaa biittaa bollan maataa mala puutee daayiyaagee beettees. Ikka xaletettawunne dumma dummabawu maaddiyaaga. A miyaarakka hara hara dumma maataa mala puutee de'ees.

maata meray diyo puutetu garssan laaletti uttida shuchchaa cima aaway qori shiishshid miyyekissidi dirissadan maadana mala issippe shiishshidi dooride de'ees

aaho dumma dumma so miishatta dal"iyo sohuwanni dumma dumma disteti saanetine harakka dumma dumma so miishati beettosona.

Aaho misiliya aatiya heregaa garssan wogga gachchaama bitane ba oduwa attiidi de'ees. Ikka maayiydoy wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa. A sinttan doonaa baggaara de'iyaagee cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa ikka de'iyosay aaho sohuwana.

aahunne gita bootta merai de'iyo keettaa sinttan qassi maatai saan beettees ha maataappe garssan qassi issi adussa mittiya puulattaara eqqa uttaasu

aahonne gita shuchchaappe oosettida keettaa sinttan cora attumanne macca naati issippe ziiriya eqqidi misiliyaa ekkiya buquran denddiididoosona etuppekka baggai eqqidi baggati qassi uttidi misiliyaa eqqi uttiidi doosona

zo'o puulati uttida qumaa miyo oydiya bolan de'iya niikeele sayniyani sulsoy, unccay, injeeray, pilay issippe shiiqidi beetees.

Aaho keehi puulatti uttida zannaaqa sohuwaa ha sohuwaappe guyye baggaara dembban qassi lo"iya mittaa putteti beettoosona ha dembbaappe hini bagga guyye baggaara xoqqu giira deree maatamaa yaagee beettees.

cora oidetuuninne dumma dumma puulayabatun puulatti uttida aaho keettan cora maccanne attuma naati beettoosona ha sohuwankka qassi cora naati issippe shiiqidi kattaa miiddi de'oosona

karetta buuchchaama yelagay bo'aykka miidi de'iyooge ba ayfiyaani issibaa tishshi ooti be'anawu maadiya heregaa wottidi issisaani autiisi, siireekka qozzozza.

aaho puulati uttida kaamiyaa ogee naa''aw shakketidaaga, etakka naa''aw addussa mitta puutetti shaakki uttidoosona. ha baggaara issi kaamiyaa boota meray de'iyoora ha simmada yaydda de'awus.

ziqqinne xoqqu giida aaho dembban qassi aanikka a dussa dumma dumma maata meraidiyo puuteti de7iyo sohuwan haahuwan haahuwan maata keettati beettoosona.

aaho injjetida sohuwan luxettaa luxiya qeeri naati issippe shiiqidi issi san utti uttidosona etuppekka sintta baggaara issi gachchaama aaway eqqidi ba kiitaa aattiidi de'ees ha qeeri naatuppe guyye baggaara cora attumanne maccaasati beettoosona

Addussane aaho puulati uttida maxaafay oydde miilatiyaba bollan uttiis. Appe sintta baggara kawo Xoona Gaga pootoy de'ees. Ikka kawo Xooni maayi uttidoge wolaytta wogaa qonccissiyaga. Haddirssa kushiyan i qasi Gonddaliyane ushshachcha kushiyan qassi toora oyqqis.

Aaho keettaa goday dumma dumma puulayiyo ciishshatuuninne dumma dumma buquratun keehi puulattidi lo'i uttiis. Ha godaa matanikka issi adussa uttiyo oydee de'ees. Ha oydiyaa sinttankka adussa irzzo meray de'iyo oydee woykko kattaa miyo wambbaray...

aaho puulati uttida herega garssan qooriyaan wottiyo woykko puulayiyo buquratuppe issuwaa gididaage a kaqqiyo woykko wottiyoobatu bollan beettees.

Aaho sohuwan aquwaadan merettida sohuwan payyetettaa miizaagaa naagiyaagee issi miizee uluwaa ba kushiyaa yeddidi xeelliiti de'ees. ha oottiya payatettaa oosanchchaappe guyye baggaara issi aaway ba miizeera eqqi uttiis.

salo merai de7iyo eressuwaa waraqata ha waraqataa bollan cima aawai burcca naata bantta kushiyaa miccidaageeta sarotiidi de7ees. ha waraqataappe garssa baggaaradiya xuufee galatoosi erabaatoni orobortto yaagees.

keehi puulatti xeellin lo77iya shonkkooroti issoi issuwaakko shuiqqidi kumettan diiccidaageeta etuppe miiyye baggaara issi maccaasiyaa ba ushachcha kushiyan baacaa oiqqada shonkkooruwaa qanxxaidda de7ausu

goday maata merantiyetti uttido keettaa sinttaa penggiyan azinay ba machcheeranne ba na'aara eqqidi misiliyaa denttiya buquran denddiiti de'ees ha keettaa miyyiyankka cora burcce shuchchati de'oosona

cora attuma asati issippe shiiqi eqqiraageetussi sintta baggaara salo meray de'iyo kaamiyaa beettawusu. he kaameeppe sintta baggaara issi yelaga naa'ay eqqidi ibaa odiiddi de'ees.

aahonne gita shuchaappe oosetidi puulatida keettaa ikka qassi awaashe miishaa qoraphiyo sohuwa. a sintankka attumanne macca naati wolaytta wogaa qoncissiya maayuwa maayi uttidosona.

aahone lo"iya sohuwani timirtiyani anjettida naatine etta gadawatti beettosona qassikka ammano aawatikka sinttara beettosona oydekka sintta bagara de"iyage beettesi.

Aaho bootta puulati uttida oyddiya bollani aaho samppay de'ees. A bollanka bilanddoy, pooche gidduwan de'ees. Miiyiyaraka unccay, oyttay de'ees. Poochiya maanawu woykko bilandduwa maanawu maadiya mooqee a yuushuwan de'ees. Miiyiyaraka qassi maattay a duqi uyiyo buqurara de'ees.

Aahonne adussa gidida haattay a miyeekka deretun maayi uttido sohuwaa. ha deretikka cora maata meray diyoo puutettun puulatti uttidosona.

Aaho lo"iyaa puulatti uttida maataa maayira dembban yelaga na'ay ufayttiiddi eqqe uttiis. ikka wolaytta wogaa qonccissiya adussa shaashiyaa ba zokkuwaara woikko ba shayaara duge yeddidi miicciiddi eqqiis.

gomppai aaho gidida shuchchaappe merettiyaagee dumma dumma kattaa aifeta gaaccanwu maaddiyaagaa assikka gaaccana bolla baggaara so7iyo muilai de7ees.

aaho sohuwan sa'an miiccettidi samppay zazzareenne dumma dumma maataappe oosettida miishshati woykko buqurati de'oosona hiniida haa simmara issi maccaasiya ba naa"u tohuwaappe gidduwan zambbiliyaa oyqqada uttaasu

Aaho puulattidi diriibadan merettida sohuwan tukkee laaletti micetti uttiis. Ha micettida tukkiyaakka issi yelaga na'ay yaanne haanne qaattiiddi de'ees.

Maatan puulatti uttida dembbay gidduwankka adussa mittay de'iyo sohuwan miyye baggaara issi aayyiyaa ba na'aara wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayada misiliyaa ekkiya buquran ekettaydda de'o

aahonne addussa oyddiya bollan mitta ayfetuppe issuwa gidida pappayenne ciishsha meray de'iyo kuubi ka'ida muuze a bollan de'ees. etikka keehin puula.

aahu kaamiyaa ugiyan paraa toggi uttida maccanne attuma naati beettoosona etikka wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayi uttidosona

Aaho maatan puulatti uttida sohuwan yettanchchay cenggurssa xoqqu oottiya buqura oyqqidi yeexxide de'ees. I diyoosapekka guyyee baggan cora attuma naati issippe wolaytta woga qonccissiya maayyuwa maayyidi issippe duride de'oosona. Appe sintta baggaara qassi cora macca naati baggay sa'aan uttin baggay eqqidi duride doosona.

Puula maataa maayidi ziqqinne xoqqu giida sohuwaan cora wolaytta keettatu woykko maata keettay beettees. i de'iyoosappe sintta baggaara qassi cora dorssatinne meheti de'oosona.

cora attumanne macca asati issippe shiiqidi wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayiidi issippe misiliya ekiya buquraa ekketiidi de'oosona. eti de'iyosaykka sa'ay maata malay de'iyogan laaleti..

keehi aaho sohuwan cora woossiyo keettaa asati beettoosona. hegeetuppekka woossiyo keettaa haggaazanchchatikka de7oosona. etikka ziiriyan issippe eqqidi galatiidi de7oosona. etu yuushuwankka cora woossiyo keettaa asati de7oosona.

maazza manggoppe oosettida ushshay woykko a tucchidi wottanawu maadiya buquratuppe issuwa gididaagaani tuccettidi a doonay uttidoogan shiiqqi uttiis.

ha aaho puulatti uttida goshshan maata meraaddiyo badalaa carshshai delqqi delqqiyaagee beettiis. ha aaho goshshaappekka miyyiyaara a dussa maata merai de7iyo puuteti de7oosona.

Aahonne dumma dummaban puulatti uttida keettayi a godaykka ciishsha merayi diyoban tiyetti uttido sohoyi attuma naatuuninne macca naatun kumi uttis. Darobati qassi dumma puulayiyabati giddon de"oosona. Etikka de"iyosayi qumaanne tukkiya uyiyo sohuwa.

Aaho puulatti uttida kaamiya ogiyaara cora attuma naati baggay biskkileetiyan baggay tohuwan baggay motoriyan haa simmidi yiidtiddi oosona etuppe ushachcha baggaarakka kaamee baanawu maaddiya zarphphee de'ees

Cora birataappe oosettida buqurati issippe shiiqidi aaho sa'an micettidI uttidosona. Hegeetikka beexiya, qonccooraa, misimaariya, kariya oyittanawu woyikko godaara gattanawu maaddiya birataanne hegaanne hegaa milatiyageeta.

aaho samppa bollan issi guutta saaniya de; awus. i bollankka abkaadoy, timatimme, phuuphule dummabati dummabati de'oosona. ha a miyyiyankka qassi oyttay unccay budenay dummabay dummabay beettees.

aaho maayuwaa bayzziyo keetta. cora maayotikka maayuwaa bayzzana woykko kaqqanaw maaddiya buquraa bollan kaqetti uttidosona. ha bayzziyo keettaappe sintta baggaara naa77u maayoti wolaytta wogaa qonccissiyaageeta.

So asati hegeetikka azinay, machchiya, naati issippe shiiqidi misiliya ekkiya buquran issippe misiliya ekettiiddi doosona. Eti de'iyo sohuwan bolla baggaara xomppeti de'oosona. Guyye baggaara maata merayi diyo buqurayi de'es.

Adussa aaho ogiyaappe miye baggaara aakki uttida penggeekka shayetti uttido paasikkaa quma keettayinne tukke keettay beettees. appe sintta baggaara issi yelaga na'ay a sinttaara kanttiidi de'ees.

Adussanne aaho lo''i puulatti uttida keettaa A penggeekka irzzuwa baggaa misattiyaagaa assi sintta bagga baazzan hadirssanne ushachchan naa'u maata meray de'iyo puuteti lo''i puulatti uttaageeti de'oosona.

Oyddu toho kuwaassiya kaa"iya attuma naati lo"iyaa bantta ispporttiyaa maayuwa maayidi ufayittiiddi misiliya ekkiya miishshan denddiidi woykko ekettiiddi de'oosona.

Mitta ayfetinne ataakiltteti bayzzettiyo sohuwaa ha sohuwankka dumma dumma mitta aifetinne dumma dumma ataakiltteti bayzzettoosona. ha sohuwan cora maccanne attuma naati eqqidosona.

Ogiyaappe miyyiyaara penggee shahettido kaami quma keetta giyaagee beettees appe ha dirssa baggaara a dussa dirssai qorqqoruwan deretti uttiis.

aaho a dussa kaamiya ogee naa'au lo'iya puutetuun shaaketti uttiis. hiniirakka issi baggaara haa simmidi daro kaameti yiidi doosona. coraasay qassi appe miiyyiyaara eqqi uttiis.

Cora attumanne macca asati bantta meehiyaara lo''iya maatan puulati uttida sohuwa issippe eqqidi uttidoosona. Etikka daro cora.

Aaho sohuwan korppoi merettidaagan shuchchaa moodidi medhdhido keettai de'ees. qassikka bollaaranne garssa baggaara dumma dumma penggeti de'iyosona i diyoosaappe miyye baggaara cora mittaa puuteti beetto

Aaho gita maata keettai a baasoykka lo"iya maatan puulatti uttiis assikka yaaranne ha bagga miiyiyaara dumma dumma adussa mittati de'oosona.

aahonne gita keettay dumma dumma kifiletun shaakettidi uttiis, etuunikka ushachcha bagaara worqaa bayzziyo keettay hadirssa bagaara maayuwa bayzziyo keettay etuppe qassi sinta bagaara cora asati issippe shiiqi eqqi uttidosona.

Aaho maatan puulettida dembban coraa attuma naati issippe qoomettidi wolaitta wogaa maayuwaa maayidi lekkiyaa kaa"iidi de'oosona. etikka bantta kushiyan baggay xam"aa baggay tooraa oyqqidi eqqidosona. etuppe ya bagga guyyessaara qassi yettanchcha ekkiyidi yexxanau maaddiya diriiphay de'es.

Maatan puulatti uttida aaho baasuwan issi macaasiyaa ba qooriyan woykko hashiyan wolaytta wogaa qonccissiya shaashiya wottadanne baassi huuphiyan qassi wolayitta wogaa qonccissiya shaashiya qacada iippe guyye baggaara qassi naa"u wolaytta keettati maataa merettidaageeti beettoosona.

Aaho maatan puulatti uttida dembban cora attuma naati wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayidi issippe qoomettidi eqqi uttidosona. woykko duriidi de'oosona. eti diyoosappe guye baggaara qassi yettaa yexxiyaageti kiyidi yexxana mala maaddiyaa diriibay de'ees.

Aaho gitanne adussa shuchchaappe uussettida penggiyaa qassi sintta baggaara cora attumanne macca naati beettoosona. ha penggiyaappe guyye baggaara soora woikko cora mittati adussati beettoosona.

adussanne gita shuchchaappe oosettida dirssaa guyye baggaara keehi aaho keettai beettees assikka penggee shahettidi uttiis a penggiyaarakka yaanne haanne cora asati kiyiddinne geliidi de'oosona ha keettaappekka qassi guyye baggaara cora adussa maata meray diyo puuteti lo''iyaageeti beettoosona

aaho kaamee eqqiyo sohuwaa ha sohuwankka cora asaa issisaappenne hara saa ekki ekki baanau maaddiya kaameti beettoosona eti diyoosaappekka miiyye baggaara cora adussa puuteti de7oosona.

Aaho maattan puulatti uttidda dembban daro asatti beetosonna. Hegankka maca naatinne leekiya kaa'iya atuma asatti beetosonna.

aahonne adussa ogee woggaa maata merai de7iyo adussa puutetun naa77au gidduwan shaakettiis. etuppe issi baggan qassi issi coratti uttida naati issippe shiiqidi uttidi kaa7iidi de7oosona. etuppe guyye saara wogga aawai issippe shiiqi uttiis.

Yelagayi naa'u kushiya baagaa kiise giddo yeggidi a guyyessaani kaqetti uttidaagee xooniya haattaa giyagaa. A garssaarakka silkkiya shocanawu paydoyi de'es.

Aaho goshshan biron keehi delqqi delqqidi ticciidi de'iya badalaa puuteta ha goshshaappe yabagga guyyessaara dumma dumma muuziyaa puutetinne mittaa puuteti beettoosona. ha goshshankka gidduwan eqqidi cora attumaa asai xeelliidi de'oosona.

Maataan puulatti uttida dembbaan oyddu seeraa naagissiyaa xaacetti eqqi uttidosona. etupekka issoy tamaa woykko cuwaa cuwayissidi de'ees. ya baggaara etuppe guyessaara aaho goshshay beettees.

Adussa yaanne haanne simmi goggiyaa haattai beettees idiyoosaappekka gidduwaaranne ha baggaara qassi dumma dumaa adussa maatamerai diyo lo"iya puuteti beettoosona. hiniirakka awaa ayfiyaa haa simma phoolaydda dawus.

Aaho keettaa goday karetta curqqaan puulatti uttiis. Ikka bolla baggaara dumma dumma puulayiya buquratuun maay uttiis. Ciishshatuuninne dumma dumma maataappe oosttida puulayiyabatun maayiis. Sa'aa baggaykka lo''iyabatun dumma dumma puulayiyabatuun utti uttiis.

Maatan puulattidi aaho dembban cora maccaasaynne qiiba naati issippe shiiqidi bootta mera maayoi de'iyo maayuwaa maayidi issippe shiiqiyo utti uttidosona. eti diyoosaappekka guyye baggaara adussa maata merai de'iyo mitta puuteti de'oosona.

Cora attuma asati issippe shiiqidi aaho sohuwan lekkiya kaa'ide de'oosona qoommettidi. Eti de'iyo sohuwappe miyye baggaara maata meray diyoo puuteti loyttidi puulayi uttidoosona.

Aaho lo"iyaa maatan puulatti utyida sohuwaani keettaaway ba maccaaseera wolayitta wogaa qonccisiya maayuwa maayidi ba haddirsa kushiyan tooraa ushachcha kushiyan gonddalliya oyiqqidi beettes. Etu giddon etu naa"aappe gidduwani paray de"ees.

Gita polotikaa aaway karetta oydiya bollan uttidi ba kushiya sintta oydiya bollan wottidi ba wogaa qonccissiya/wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayidi uttiis. Appe guyye baggaykka goday ciishsha meray diyogan tiyetti uttiis.

Aaho gita kiitta miyyiyan cora kaameti issoi suwaakko shiiqqidi ziriyan eqqidosona etuppe sintta baggaarakka cora uttanau maaddiya oideti beettoosona.

Aaho misilee cengurssaa aattiyaa heregaa giddoni aaway woykko gita gachchaama bitanee beettees. ha bitaneekka miicciidi woykko ufayttiidi de'ees. ha bitaniyaappe guye baggaara cora asati de'oosona.

Puulatti uttida xomppiyan giigi uttida zannaaqa sohoyi a dirssaykka maata merayi diyo puutetun puulatti uttis. Ikka xeellin lo"es.

Cora xaaceti ziiriyan issippe shiiqi eqqidi toophiyaa banddira xoqqu ootti oyqqi uttidoosona. eta miyyiyarakka cora asati issppe shiiqidi ha simmidi eta xeellidi de'oosona.

Keetta gidooni adussa gita baattay beetteesi. A doonayikka urqqaappe oosettido hara buquraani kametti uttis. A miyyiyaarakka dumma dummabati de'oosona.

Cora asati issippe gididi bantta goyinuwa bootan de'oosona. Etu miyyiyarakka qassi issi maccaasiya etu misiliya buquraa go'ettada sinttaara de'iyabaa ekkayidda de'awusu.

aahonne gita ciishsha merai de7iyo shuchchaappe oosettida kiittaa assi baaso baggaarakka heezzu kaameti issippe shiiqidi eqqi uttidosona ha baasuwankka qassi dumma maata meraidiyo puuteti beettoosona

Aahonne gita wogga bootta meray de'iyo keettay shuchchaappe oosettaagee beettees. a sinttanikka kaameyaa benzziiliyaa duuqqiyo sohoi de'ees. hagaa keettaa baasuwankka sintta baggaara adussa maata meray diyo mittai de'ees.

Aaho maatta maayidda dembban coraa atumanne macanne naati de'osonna. Ettikka dumma dumma wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayi uttidoosna. sintta baggaaraa heezzu macca naati issippe bantta wogaa maayuwa maayidi eta misiliya ekkiya buquran denddidi de'oosona.

Cora kaalettiya gachchaama maccanne attuma asati issippe shiiqqidi baasu shuchchaa wottiidi de'oosona. issoti issotikka bantta ashiyaara duge zaaridi wolaitta wogaa qonccissiya shaashiyaa yeddi uttidosona.

aahonne gita maata keetta ha keettaa emere baggan adussa uutati dicci uttidosona. ha baggaarakka dumma dumma maata meray de7iyo puuteti beettoosona

addusanne aaho kaamiyaa ogee naa''uw shaaketi uttiis, ha ogiyarakka issi baggaara motoore ha simmidi naa''u naati caanettidi yiidi doosona. issoy naa''aw qanxxi aadhdhidi de'ees.

Aaho maatan puulatti uttida dembban maccanne attuma asati bantta miizzaa oiqqidi eqqi uttidosona. eti de'iyoosaappekka buyye baggai adussa maata meraa maaira puutetun lo"i uttiis

aahonne gita woossiyo kiittaa ha woossiyo kiittaa baasuwaa sinttan cora maccanne attuma ammano asati issippe shiiqidi eqqidosona.

Issi maccaasiya cenggurssaa xoqqu oottanawu maaddiya buquraa ba haddirssa kushiyan oyqqa uttada misiliya bessiya buquraa garssan haa simmada ba oduwa woykko ba kiitaa aattaydda de'awus.

Aaho maata merayi diyo puutetun puulatti uttida sohuwan wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayidi eqqis. A guyyessaarakka irzzo merayi diyo keettayi de"es.

Heezzu maccanaati maatan puulatti uttida dembban eqqi uttidosona. Eti diyoosaappe guyye baggaara qassi ha dussa maata meraidiyo lo'iya delqqi-delqqiya puutee beettees. Etikka misiliyaa ekkiya misiliyaa kaameeran issippe miichiidi denddiidi doosona.

Gitanne aaho maataappe oosettida wolaytta keettaa ha wolaitta keettaa godaa bollankka yettau maaddiya buqurati de'oosona. assikka cora dumma dumma sunttai de'ees.

Injjetida diriban gachchaama politikka aawai wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi ba ushachcha kushuwan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa oiqqidi ba kiitaa aattiiddi de'ees.

Aaho keettaa garssan heezzu gachchaama asati bantta oydiya uttidi Issoyi baagaa cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa oyqqidi Issoyi ba biitiyan xaafiiddi issinniya sinttauw simmada xeellaydda eta sinttaanikka qassi dumma dumma mittaa ayfetinne medoossaapoe beettiya miishshati de'oosona.

Aaho maatan puulatti uttida dembban biron giigi wuribeenna shuchchaappe oosettida gitanne aaho keettai beettees. hegeekka a miyyiyaarakka dumma dumma mittati bollau kiyanau maaddiyaageeti de'iyoogaa

adussa shuchchaappe merettida toossa shuchcha ha shuchchaa sinttan issi adussa elaga na'ay ba kushiyaa xaaxidi ba naa''u tohuwaa aassidi haa simmi eqqiis

Gachchaama cimma gita aawai ba wolaytta wogaa qonccissiya kootiyaanne qophphiyaa wottidi cenggurssaa xoqqu oottiya boqoraa adoonan wottin ba kiitaa woikko ba oduwaa aattiidi de'ees. appekka guyye baggaara cora uuttati beettoosona.

adussa ogiyaappe miyye baggaara qorqqoruwan direttida adussa dirssay beettees appe garssa baggaarakka guutta keettay salo meray de'iyo meran tiyyettidi uttiis assi baaso baggay qassi adussa maata meraiddiyo puutiyan tokettido uttiis

IIssi aaho dembbaan heezzu asati woykko seeraa naagissiyaageti de'oosona. etuppe na"atti oydiyaa bollan utti uttidosona. issoy eqqidid ba haddirssa kushshiyaa xoqqu ottiidi ushshachcha kushshiyaan dawutaraa oyqqi uttiis. etuppekka guyaara cora keettati beettoosona.

issi aaho ogiyara motoriya laagiya na'ay baappe guyeera naa'u asaa caanidi ekkidi biidi des. eti biyo sohuwara piraashiyaa bayzziyo sohoy de'ees.

karetta gomppay aaho adussa yettaa siyanawu maaddiya buqura ha buquraykka dumma dumma yettaa ba bollan muciriya sohota oyqqi uttiis.

aaho penggeekka shahetti uttido keettaa giddon mittaappe oosettiya dumma dumma buqurati de7oosona. ha keettaassi bolla baggaara qassi deebi mittaappe oosettiya biiruwaanne so buqurata baizziyo sohuwaa yaagees.

aaho maataappe giigida masoofiyaa bollan sa'aanee de'ees. ha saaniyaa bollankka qassi dumma dumma boynay donoynne qassi haageetu gidduwankka qassi daatta bambbare beettees.

Aaho gita maata keettay beettees. A miyyiyarakka maata meray diyo puuteti dicci uttidosona. Guyye baggaara uuttay sinttaara baasuwan qassi naatikka buraaqoosona.

aahonne gita keettay beettees a emereekka cora uuttatun maayo uttiis qassi qassi miyye baggay iray loytti bukkoogaappe denddaagan cora uuttatinne mittay sa'an woll''i uttiis

Misiliyaa oduwaara qonccissiya puula herega giddon issi yelaga na'ay ba kiitaa woykko ba oduwaa aattiidi de'ees. idiyoosaappekka guyye baggaara coraa attuma naati issippe shiiqqidi eqqi uttido.

aahonne addussa boota maxaafa a bollan diya xuufekka ingglizatto doona toophiyassi tamaretu maxaafa naa''antto kifiliyaa yaagees. garssarakka ha maxaafa oottidaageetu woykko giigissidaageetu sunttay de'ees.

Keettaappe miye baggan diya adussa ogiyan cora galooniyaaninneduuqqanauwu maaddiya hayllanddiyan de7iya benzziletta etikka issippe shiiqidi uttidosona.

Gita keettaa sinttan de'iya baranddan zannaaqadan giigida sohuwan dumma dumma ushshata uyiyo sohuwa. A sinttaankka kare baggan bollaara kaqettidaagee Mulu qol''o ushsha keettaa geetettiyagaa.

Adussanne aaho maxaafaa bollan dumma dumma misilee de'iyoogaa gididikka qassi a bollan tsaafettida xuufee xeelonne ooti misatisso beso tamaretu maxaafaa qassikka usupuntta kifiliya matsaafaa

Wogga gachchaama polotikaa aaway uttidi ba kushiyan ushachchan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa oyqqidi appekka sintta baggaara oydiya bollan dumma dummaa cenggurssaa xoqqu oottiya buqurati de7oosona. appe guyyessaara qassi dumma dumma meray de7iyo curqqatikka allaqissi uttidosona. ciishshatikka de7oosona.

ogiya miyiyani shuchaappe giigi uttida dirsaa bolaani eraappe koyroy xoossawu yayyiyoogaa giyaage xaafetti uttiis. appe garsa bagaara lume gezzuwa shaaho kartatti uttidosona.

Irzzuwaadan moodettida qumaa miyo oydiya yuushuwan oyddu xaaceti issippe shiiqidi banttau zorettiiddi de'oosona. eti diyoosaappekka guyye baggaara cora oyddeti beettoosona.

Aahonne addussa qorqqoroy biratappe meretidda a tookki essiyaaban eqqi uttiis. Assi giddo baggan qassi maattuwa meeccanaw maaddiya shuchchappe oosetida maayyuwaa meecciyo sohoy giigi uttiis. A miyyiyaaraka yuushshuwan addussa maata meray de'iyo puutetti beettoosona.

lo77iya maatatuuninne adussa mittatun puulatti aakki uttida wora. ha worankka heezzu miduussati beettoosona. ha miiduussatikka qassi wombbadan merettida haattaa uyiiddi de7oosona.

Keehi aaho ziqqinne xoqqu giida sohoy maattaninne harabbatunni puulatti uttiis.

Issi aaho keetta giddon heezzu xomppetti bollara duge simmidi xomppetti uttidoosona. Oyddekka lo"iyaage yaaranne haara issippe shiiqi uttiis. Etussi qassi giddo baggaan quma wotti miyo xarapheezay woykko oydde de'ees. Sinttara ha simmidi misiliya bessiya buquray de'ees.

Maataaninne dumma dumma adussa puutetun puuletti uttida sohuwan issi yelaga na'ay ba dirssa kushiyan gonddalliyaa oiqqidi ba ushachcha kushiyan qassi tooraa oyqqidi ba taarikiyaa qonccissidd

cora asati issippe shiiqidi utti uttiisona. etu giddonkka baggati xaaciya woykko seeraa naagissiyageeta. baggati qassi etuura de'iyageeta. etikka qassi bantta naa"u tohuwappe garssawu kushiya yeggi uttidosona.

aahunne a dussa zo77o maxaafaa assikka bolla baggan toophphiyaanne toossa dalgga manttiya banddirati de7oosona garssa baggaarakka de7iya xuufee payyatettaanne bollaa minttettuwaa luxiyo maxaafaa ichchashantta kiifiliyaa yaagees

maatan puulatti uttida dembbay dumma dumma puulayyaabatun puulatti uttiis hageekka puuppaa medoossatu mera merettira dumma dumma buquratuuninne qassi i diyoosaappe guyye baggaara adussa maata meray diyo uuttati beettoosona

issi ogiyaa miyye baggaara penggee shayetti uttido mittaappe oosettiya dumma dumma buqurata medhdhiyo keitta appe qassi ya bagga guyyessaara dumma dumma puuteti maata mera dumma dumma puuteti beettoos.

Salo meray de'iyo aakkida penggee de'iyo sohuwaa ha penggiyaappe kare baggaara issi macca na'iya miiyyekkada eqqa uttaasu. ha gibbiyan woikuwaa sohuwan giddon adussa maata meray diyo mittay dicci uttiis.

wolaytta wogaa qonccissiyaa maayuwaa maayada maccaasiyaa sinttawu zaarara wolaytta wogaa qonccissiya curqqaa hiixxada ba kushiyaakka a bolli wottada aaho kaamiya ogiyan wolaytta wogaabaa qonccissaydda de'oosona

Heezzu attuma naati moochchenaa boraago gonggoluwaa giya maayuwaa maayidi etikka ufayttiiddi misiliyaa ekkiya buqquran denddiidi doosona. etuppe guyye baggaara qassi cora attumanne macca naati issippe shiiqi uttidosona.

Woossiyo keettaa kare bagga baranddan cora asati issippe shiiqidi de'oosona. Etikka ammanuwa asatinne dumma dumma asati de'oosona. Sintta bagaara ammanuwaba aattiya na'ay cengursa buquraa oyqqidi eqqi uttiis.

Cora attumanne maccaasati wollaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi issi issi attumati qassi bantta kushiyan dullaa baggati qassi toora eqqi eqqidosona. sintta baggaara heezzu attumaasati beettoosona hini etuppe guyye baggaara cora maata meraiddiyo piutee de'ees.

puula maccaasiyaa wolaytta wogaa maayo maara oiydiyaa bolli uttada ba kushiyaa xaraphpheezan zemppissada ba kushiyankka biiriyaa oiqqara haa simma uttaasu

Aahonne adussa kaamiya ogee naa"u miyyiyaarakka cora adussa mittatun puulatti uttiis. ha ogiyaarakka dumma dumma kaameti haa simmi yiidi de'oosona.

aaho shuchchaappe oosettida sohuwan haattay de'ees a miyyiyaarakka cora maccanne attuma naati eqqidosona issota issota ekkidi giddo gelissidi haattaa meechchaa mettiidi de'oosona

addussanne gitaa luxettaa beeruwaa qassi sintta baggaara kaamee yaanne haa baanawu keehi injjetidi giigida kaamiya ogee de'ees

Erissuwaa erissuwaa bollanddiya xuufeekka giddo ambbaa qaalwoote woosa keettaa galaatiyaa timirttiyaa luxettaa yaagees. ha erissuwaa bollankka naa"u asati woykko ammanu aawati beettoosona.

cora seera naagissiyageeti qamma issippe shiiqidi tobbidii de'oosona. etu giddoppekka issi seera naagissiyaagee ba hayttan silkkiya wottidi shocciidi de'ees.

koyiro yeletaa layittaa bonchchanaassi dumma dumma puulayiya buquratun lo'idda sohuwa. Sa'ayikka maata malatiyabatun buquraani micetti uttis. Hegeekka dirssaa bollaani giigi uttidaba.

adussanne aaho kaamiya ogee yaanne haanne simmiri cora kaamiya ogeetuuni shaaketti uttiis appekka miyya baggaara cora maata melai de'iyo cora puuteti de'oosona

zaran zaran shaaketti dummati dummati diccida puuteti de'iyo sohuwan cora attumanne macca naati issippe haa simmi eqqidi xeelliiddi de'oosona. etuppe guyye baggaarakka a dussa maata meraidio puute dicci uttiis

aaho goshshan keehi lo''i uttida uuttaa puuteti toketti uttidosona ha goshshaa garssankka gidduwn eqqidi cora attumanne macca asati eqqidi misiliyaa ekkiya buquran deenniidi de'oosona baggati bantta kushiyan dautaraa oyqqidosona

Aahonne keehi puulatti uttida oge naa"awu shaahettis. Assi gidduwanikka issi maata meray de'iyo puutee aduqqidi dicci uttis. Ha ogiyappe guyye baggaara qassi gitanne aaho keettay beettees. A giddoyikka keehi aakki uttidaagaa. Assi sintta baggan de'iya penggiyappe issoy dooyetti uttidis.

Maataappe merettida masoopiyaa bollan aaho saan dees ha saaniyaa bollankka boinai donoy de'ees. ha boinaanne donuwaappe giddo baggan daatta bambbare dees naa"u naatikka tushiiddii doosona.

Maatta meray de'iyo delqqidelqqiya timattimmiya. Bagatti qassi ka'idagetta bagatti bagatti ka'ibeennagetta.

Aaho luxanaw injjeti giig uttida sohuwan de'iyaa cora oyddetun tamararetti artumaynne maccay issippe shiiqidi utti uttidoosona. Etu miyyiyankka issi yelaga na'ay de'ees.

adussanne aaho ciishsha merai de'iyo maxaafaa ha maxaafaa bollanka diya xuufee hisaabiyaa tamaaratu maxaafaa naa''antta kifiliyaa yaagees ha maxaafaa bollankka dumma dumma misileti de'oosona hegeetikka miishshay saatee qassi kattaa woykko dummabaa dummabaa likkiyo likkiya buquray de'ees

aaho injjeti giigi uttida sohuwan cora puulaa naagiyo miishshati bantta ziiriya ziiriyaa naagidi ottidosona etikka dumma dumma meray de'iyoogeeta

Naa"u yelaga asati issippe shiiqidi miyyekkidi uttidoosona. Issoy wolaytta wogaa qonccissiyaa koottiyaa maatti uttiis. Issoy qassi ba qooriyaara duge zaaridi wolaytta wogaa qonccissiyaa shaashshiya yeggi uttiis. Etuppekka sinttaa baggaara de'iyaa xuufe gifaata maadduwa woykko qassi garssa baggaarakka de'iyaagenne issipetetta eqqotanne polotikka giyaaga

aaho sohuwan woocettidi mittaappe oosettida udulai beettees. ikka dumma dummabaa qimamiyaa dumma dumma tukkiya caddanau maaddiyaagaa.

Aaho ashuwaa zal"anau giigi uttida sohuwan ashoy mama giyaagee yeechchaara yiixettidi ba alggan uttiis cora asatikka i de'iyo sohuwan doosona.

Heezzu gachchaama attuma asati issippe shiiqidi issi booraa kaciyan qashetti uttida wodoruwa bantta kushiyan oyikkidi misiliya ekkiya buquran denddii doosona.

aahu gadiyan santtaa puuteti ziriyan puulattidi tohetti uttidosona issi bitaneekka etussi gidduwan eqqidi haa simmi uttiis i diyoosaappekka guyye baggaara uuttai de7ees

Lo"iyaa maata maayyi uttida sohuwan puuttida maata meray de'iyo puute sa'akko matatti uttiis. I miyyekka lo"iyaa maata meray keettay doodi uttiis.

Aaho puulattida tukkiyanne kattata maanawu giigidi lo"i uttida sohuwa. Issi maccassiya ba ushshachcha kushiya maassoppe gido yegada quma maanawu bawukka qassi upayttayda de'awus. I miyyiyaarakka issi attumay utti uttiis.

Keehi aakki lo"i uttida wolaytta sooddo yunbburshshiya kariya sinttan tamaree naatinne ooso aawati giddonne woykko ha kiyyidi diide beettoosona.

aaho keettay sooranne kareera keettaa giigissanawu maaddiya buquratun kumi uttiis sooni naa''u asati de'oosona etuppekka issoy eqqidi zal''aya issoy uttiis

Issi ogiyaa miyiyaan shuchchaappe oosettida dirssaa bollan aaho waraqatay kaqetti uttiisi. a bollankka de'iyaa xuufee mixo qursse keettaa yaagees. ha dirssaappe giddon baggan gita shuchchaappe oosettida keettay de''es. ha dirssappe kare baggaara qassi dumma dumma asay uttanawu maaddiyaa adussa oydee qeeri oydee dumma dumma oydeti de'oosona.

Aaho dumma dumma xomppetuuninne buquratun puulatti uttida keettan giddon dumma dumma kattaa miyo oidee wambbarai qassi de'ees. ha keettees qassi ha sintta bagga miyyiera lo"iya maata mera puutiyaa beettawus.

Aaho ziqqinne xoqqu giida sohoti adussa maatameray diyo puuxetun keehi phoolidi lo"i uttidosona. ha sohotuppekka giddo baggan haattai issisan wombban shiiqi uttiis saloikka shaara maa'i uttiis

Ahonne aduqqi uttida woossiyo keetta, a pengekka giddoy oyddu miyee de'iyo pengiyaa miyiyara de'yagettikka aaho pengetta, appe woosiyoo keettappe guye bagara maatta meray de'iyoo adussa puutteti beettosona.

aaho puulayiyoonne dumma dumma buquratti bayzzettiyoo sohuwaa. Assi kareeranne soorra dumma dumma buquratti de'oosona. Sintta baggaara qassikka bayzziyoo sohuwaa karetti miyiyawu siimmi uttidoosona.

adussa mittaappenne berataappe oosettida a kaafaikka qassi issisaappe harasaa biittaa' yaanne haa aattanawu maaddiya gugqora

Naa"u attuma naati bantta kushiyaa kiise giddo yeggidi issoi issuwaakko shiiqqidi ufaittiiddi misili aakkiya buqoran ekettiiddi de'oosona. etikka diyoosaappe guyye baggaara xoqqaappe ziqqawu goggiyaa soossoy beettees dumma dumma maatatikka de'oosona.

aahonne gita keettan cora attumanne macca asati de7oosona hageetuppekka sintta baggan de7iya naa77u asati wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi bantta kushiyaakka baqqiixxi de7oo

dumma dumma kattaa ayifetanne buquraa demmanawu danddayiyo sohuwan a sharay doonaa xaaxetti uttido katta ayfetuppe issuwa gididaage a miyyiyankka kattaa woykko dumma dummabaa likkidi woykko yiggidi bayzzanawu maaddiya buquray de'es.

bootta meran tiyettida adussanne aaho keettay de'ees. appe sintta bagaara a yuushshuwa yuuyi uttida ogee beetees. ha ogiyua mataanikka dumma maata meray diyo puutetti de'oosona.

Adussa maata meray de'iyoo puutee issibaggidi ogiyaa doonan de'ees. a bonccotikka agunttaagadan hani uttidoogaa ikka ogiyaa matan de'ees.

injjetida sohuwan miyyekkidi heezzu kattaa wottiyo saaneti issoi issuwaa bolli dooretti uttidosona etuppekka guyye baggaara zo''o tukkiya woikko issibaa uiyoobaa mishissidi gam''issiya mukurai de'ees

aaho maatan puulatti uttida dembbancora asati beettoosona. etu giddonkka issi issi asati wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayi uttidosona. etuppe ha sintta baggaara qassi issi macca na"iyanne issi attuma na"ay issippe shiiqidi misiliyan denddiiddi de'oosona.

Erettida kaalettiya aawatuppe issuwa gididagee ba hadirssa kushiyaani silkkiya xeelliiddi de'eesi. I maayidoyikka wolaytta wogaa qonccissiya kootiya garssaarakka qassi wolaytta wogaa qonccissiya karabaataa a guyyessayikka lo'iya abebatuuninne dumma dummabatuni giigi lo'i uttiisi.

aahu sohuwan ziriyan issippe shiiqqidi cora ammanuwaa haggaazanchchati issippe shiiqqidi bantta godaa galatiiddi de'oosona etuppekka guyye baggaara issi gita keettay beettiis

Adussanne aaho maxaafaa sintaani heeraa saynissiya oydantta kifiliya tamaarettu maxaafaa yaagiyaagee xaafetti uttiis. a sintaanikka oyddu misiletti de'oosona.

Issi ogiya miyyan qorqqoruwaappe oosettida adussa dirssay beettees. qassikka ha bagga miyyan cora buurai laaletti uttiis. ha gibbiyaappe woykko ha dirssaappe garssa baggaara adussa mittai de'ees.

yelaganay bookettida ollan tokettida puutee matan uttiis i diyoosaappekka guyye baggaara adussa maata meray de'iyo puutee beettees haahuwankka issi keettay de'ees

a mittaa ayfetanne a taakiltteta baizziyo sohuwaa ha sohuwan kare baggan qassi cora ciishsha merai de'iyo kuubi ka'ida muuzee beettees. kaqettidi miyyiyaarakka qassi sa'an donoy saaxine giddon de'ees.

Aaho keettay dumma dumma xomppetuuninne ciishshatun puuletti uttiis ha keettaa gidduwankka qassi cora oideti bantta ziiriya naagidi issippe uttidosona.

Aaho maatan puulatti uttida dembban cora kuwaasiyaa kaa7iya naati maata merai de'iyo bantta ispporttiya maayuwaa maayidi miccii dissippe shiiqidi beettoosona.

buuraa bollan adussa ba doonaa hanggi mittanau naagiya karetta shooshshay xaaxettidi uttiis ikka sinttawu simmi xeelliiddi de'ees

aahonne puulatti uttida goshsha ha goshshankka qassi cora maata meray de'iyo puuteti de'oosona ha puutetuppe gidduwankka qassi issi uuttaa puutiyaa xoqqu gaara dicca uttaa

issi puula maccaasiyaa ba naa''u kushiyan wolaytta wogaa qonccissiya banddiraa xoqqu ootta oyqqada ba hadirssa kushiyan qassi wolaytta wogaa qonccissiyaa shaashiya maayara a de'iyo sohoykka maatan puulatti uttidaagaa miiyyeekka dumma maata mera maayara duzati beettiyo sohuwaa

Hardin Doritos widowed Fidele Odile phones

Adussannne aaho puulaa kaamiyaa ogiyaan hiniira haa simmidi binziliyaa caanida kaamee yiiddi de'ees. a sinttaarakka bisikilitiyaa laaggidi yiidi de'iyaa yelagay de'ees. a miyiyaara dumma dumma puutetti beettoosona.

maatan puulatti uttidanne gita gita maata meray diyo puutetun lo'i uttida sohuwan cora maccanne attuma naati issippe shiiqidi ufayttiiddi misiliyan ekettiiddi de'oosona

Aahonne adussa puulati uttida maxaafan issi sintta bagaara doonaa birshshiyo tamaarettu maxaafaa koyro kifiliya giyaagee des. garssa bagaara tohossa dere deretettaa dalgga manttiya kawo luxxetta beeruwa yaagiyaagee xaafetti uttiis.

puulatti uttida oydiya bollan ciishsha meray diyo adussanne aaho maxaafay beettiis a bollankka diya xuufe wolaytta sooddo yumbburshiyaa peeshaa saynisiyaanne asumawaa koleejiyan wolaytta doonaanne doonaa biilla luxettaa maccaraa giis

Gachchaama aaway ba ushachcha kushiyan misimaariyaa sho'anwau maaddiya paasiyaa oyqqidi baa hadirssa kushiyan mittaa oiqqidi misimaariyaa shociiddi de'ees. appe miyyiyaarakka attumaa asati beettoosona.

issi aaho adussa ogiya miyyiyan adussanne aaho gita keettay de'es. a dirssayikka qorqqoruwan diretti uttis.

Cora dumma dumma meran urqqaappe merettiyaa buqurati issippe shiiqidi issi aaho keettan gonggiyaa bollan de'oosona. etikka issi biittaassi woykko issi deriyaassi etu woggaanne wogaanne etu hanotaa bessanawu danddayoosona.

Heezzu attumaa asay shuchchaappe oosettida keettaa karen eqqe uttidosona. Etu giddonkka gitatiya aaway qaalaa maxaafaa tookki kushiyan oyqqi uttidi eta bantta kushiyaa denttana mala pude xoqqu ootissidi qaalaa gelissiidi de'ees.

aaho cora asai kumire sohuwan issi haggaazanchchay qaalaa tookki oyqqidi etussi kiita aattiidi de'ees cora asatikka a yuushuwan issippe shiiqi uttidosona

Adussanne aaho kaamiya ogiyaan miyyiyaara qassi dumma dumma maata meran lo"i puulati kaamiya ogiyan gidduwaan salo mera koottiya mayiidinne karetta mera gixxidi ha xeellodo de'iyaa bitanee...

Maccaasiya ufayttaydda wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayada ba ushachcha kushiyan wolaytta keettaa penggiya godaa bolla baggaa punqqa uttada eqqaasu

naa'u asati goshaa buquraa go'ettidi aaho gaddiyaassi haatta zeeroosona. etikka de'iyosay maata mala kataani woykko puuttiya lo'iyaagaa.

Issi ogiya miyyiyaani sharaa bollawu xoqqu oottidi kuwaassi medhdhido sohuwan garssa baggaara shammiyaanne zal'iya yelagati beettoosona. Ha zal'iyoosankka dumma dumma buqurati de'oosona. suriya oyittiyo qabattoy pantteti kalssettinne dumma dumma bati bayizettiiddinne zal'ettiiddi de'oosona.

issi ogiyaappe miyyiyaara penggee shahetti uttido tukke keettaanne katta keettaa beqqo giyaagee beettees he keettaappe ha dirssa baggaara beron giigiya shuchchaappe oosettiya keettay beettees

Maatta meray de'iyo daayiya puute issippe shiiqiddi yaaranne haara delqqdelqqi uttiddi lo'idee beettes.

seeraa naagissiya aawatuppe issuwa gididda keettaaway a miyeekka cora asatun doodetti uttiis. etikka i giyoobaa siyidi doosona.

Aaho puulattidda sohuwan seera naagissiyagettinne wogga wogga gachchamma asatti de'osonna. Ettikka uttiddi kiitta siyosonna.

Aahonne a dussa puulatti uttida kaamiya ogee naa"awu shaakettiis. ha kaamiya naa"u ogeetuppe ha baggaara qassi issi kaamiyaa haa simmada yaydda de'awusu ha kaamiya ogiyaappe qassi ya bagga miyyiyaara cora attuma asatinne maccaasati yaanni haa biiddi de'oosona.

Aaho a goddayikka bootta meraa tiyetti uttidda buquray beetes. Hagaa matan issi yelagay tohuwa aassiddi hemettes.

aahonne addussa wolaytta wolaytta wogaa qonccissiya banddiran puulati uttida maxaafay a sinttaykka wolaytta zammanida toophiya giyaage xuufe diyooga.

Kaamiya ogiyaappe miyye baggan de'iya sohuwan birataa bollan kaqettida waraqatati de'oosona. etu bollankka xaafettida xuuphee hitiyo telekomi issoi qassi odin odo yaagees qassi ha sohuwankka naa"u asati bantta issippe shiiqi eqqidi issoi issuwaada kiitaa haasayoosona.

aahunne a dussa kaamiyoogee naa'awu lo'iya putetun shaaketti uttiis. ha kaamiyoogiyaappe ha baggaaranne ya baggaara cora asati yaanne ha emettiidi de'oosona. issooti issooti eqqidosona.

aaho poolatti uttida kaamiyaa ogiyaa a miyyeekka adossa mittatuuninne xomppiyaa mittatun qassikka hiniira hadirssawu simmidi naa77u maccanaati biidi de7oosona

aaho misiliyaa cenggurssan qonccissiya buquraa garssan wogga gachchaama aawai ba oduwaa woykko ba kiitaa aattiidi de'ees ba huuphiyan bootta qophiyaa wottidi qassi wogga karetta kaa ba maayi utties i diyoosaappe guyye baggaara wogga maata meray de'iyo puutee beettees

Aaho keehi lo'iyaa maatan micetti uttida dembbay asi miye baggaara issi guutta ogiyaan de'iyaagan cora asay issippe shiiqidi hini simmi biiddi de''oosona. eti diyoosappekka ushshachcha baggaara de'iyaa deriyaa bollan dumma dumma aduqi uttida puutetti de'oosona.

wogaa qonccissiya misiliyaaappe merettida bixxireti eta oyqqiya mitaappe merettida buquraa giddon uttidi beetoosona. etikka isi deretettawu wogaa qonccisanawu danddayoosona.

maccassiya guutta ba na'ee yiireera issippe puulatida wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayaada bantta woganne wolaytta wogaa beesside doosona.

Gachchaama polotikaa aawaa misilee misiliyaa wottanawu injjeyanawu woykko puulayanawu giigissido buquraa giddo gelidi godaa bollan kaqettidi uttiis.

buqurata woykko miishshata shiishshidi wottanawu injjetida sohuwan dumma dumma ushshaa duuqqi uyyanawu haniya woykko injjetiya miishshati beettoosona etikka xeelliyoode pooliyaageeta

karetta aradda biittan daayiyaa maata merai de7iyo puuteti yaaranne haara beettoosona eti de7iyoosaappekka ha dirssaaranne ushachchaara dumma dumma maata merai de7iyo puuteti beettooson

aaho somuhuwan haa simmidi aakkidinne aduqqi uttida shuchchaappe oosettida keettay beettees. ha keettaassi bolla baggaara qassi nibe lume gezzo miishshaa qoraphphiyo sohuwaa giyaagee xaafetti uttis. ha sohuwaappe sintta bagga baasuwaara qassi attuma naati beettoosona issippe eqqidi.

lo'iya aradda biittaa bollan kalaalaa giyo puutee beettees. ha puuteekka caddidi miizzaa uluwaa puutidaagaa ushshikko xaledan maaddees. ikka keehi xale.